Emotoka ya loore epakiiremu ebitookye bingi eriyo neegyenda aha ruguuto rwakoransi, kandi enyuma omu motoka omu hariyo omushaija ayemereire, kandi ondiijo abyamire omu bitookye ayeshwekire ekitundubaare.

Ezi n'engaro z'omuntu nizireebeka kuba ziri engaro z'omukazi Kandi omungaro hakwatsiremu ebimuri harimu ebiine erangi erikwera harimu nana ebiine erangi ya papo.

Omutsigazi ajwire esaati ya kapeere y'emikono miraingwa ayemereire aha kandi ajwire n'akakookoro aha munwa kandi akurize eishokye